banggue produit garnoɗo rawade o aprostar o o kam vraiment ene moƴƴi par ce que adana wonde min banno ɗo produit rawane rawane ndeya on produit kam ala ko gassi bonni gueese amen foof produit aprostar garnoɗo ɗo rawane o noon on kam vraiment min jiiye makko yitere par ce que kala nde gaw ɗa ƴettuɗa badɗamo e awdi ma awdi ndi hay sinno hen abbere nde memani leydi ni nde memani faandu woni dow ene wawi wonde ɗon hakke lewru taw ala ko memata ɗum kadi yeehi hankkadi ha wasagogo mawni ha gawri ndi fuɗɗi ha wasagogo mawnoyi kadi ne wawi jogade ɗum fodde ɗon hedde lewru faawndu taw basalal ngal aɗa anda kayi an deemowo o hayde ka deemowo aɗa anda <hesitation> galɗo basalal ko oɗo produit gonnoɗo e awdi o ko jogui galɗon basalal kadi emin jii hen tan fayida mawɗo hayto banggue ñebbe ga waɗi hen less tan a waɗi hen fofoof emin jii hen fayida mawɗo produit o vraiment omo moƴƴi on saaha noon minen kam walli min e produit ko Hamidou Ly minen kala ko min baɗe produit wat wat walla banggue deemal koye Hamidou Ly min garata on wiyata min baɗeni baɗeni min kam komi almudo makko ko biyanmi komi almudo makko kadi ko kanko jangguini mi kala to jaaratmi e banggue jardin

rawane mi dañi tonnes e sakuji sappo e seeɗa tonnes e sakuji sappo e seeɗa